Enkula y'emu ku nsolo ezirwawo okuzaala omwana waazo. Zikitwalira ebbanga ppanvu okuzaala, era enkula ze zimu ku nsolo ezikyasinze okubeera entono mu nsi yonna.

Ebifo ebitunda amafuta mu byalo bitera okubeera eby'ekiboggwe naye bitaasa obulamu bw'abantu ku lw'ensonga nti abantu abamu edda baali batera okutereka amafuta ekyaviirangako omuliro n'abamu okufiira mu muliro ogwo.

Obulambuzi bw'ensozi busaana omuntu nga mutendeke era nga mumalirivu ku lw'ensonga nti, waggulu ku nsozi empewo essibwa ekendeera, ekiviirako abantu abasinga okufuna kamunguluze n'okusesema.

Ntalabuusi nkoofiira za Bayisiraamu era zitera okutundibwa wabweru w'emizikiti oba ku mabbali g'ekkubo abangi we basobola ozzirabira amangu.

Emiti gy'emiyembe gitwala ebbanga ppanvu nga gikula wabula bwe gimala okumulisa gitandika okuleeta emiyembe kumukumu era abantu abanoga emiyembe baba bagyenyumirizaamu.

Omuzikiti gw'Abayisiraamu ogusangibwa ku Kampalamukadde gutwalibwa okuba nga gwe gukyasinze okuba omuzikiti omunene mu Uganda yonna, era emirundi egisinga abakulembeze b'Obuyisiraamu abavudde mu nsi endala bwe bajja mu Uganda bakyalako ku muzikiti ogwo.

Enguudo z'ettaka teziganya mmotoka nnyingi oba mmotoka nnene kuyitako. Kino kikonzibya ebyobusuubuzi n'ebyenkulaakulana mu bitundu mwe zisangibwa, era kino kiviirako obulabe eri abantu abasangibwa mu kitundu ekyo.

Abakozi abakeera ku makya okuva ewaabwe bagula ekikopo kya caayi ekya ggama ne doonaati ne babirya ng'ekyenkya ne bibabeezaawo ppaka ku ssaawa z'amalya g'ekyemisana.

Bbendera ya Uganda ekolebwa langi ssatu okuli enzirugavu, eya kyenvu n'emmyufu era mu masekkati gaayo mulimu ekinyonyi ekiyitibwa ŋŋaali.

Amazike gaagala nnyo okubeera mu bibira wabula olumu gavaayo ne galumba abantu, ekireetawo okkosa enkolagana wakati w'abakuuma ebisolo n'abantu abalinaanye amakuumiro g'ebisolo.

Enzimba y'ebizimbe eyawukana okugeza nga mu kuzimba enju ne mu kuzimba ekisobo ky'ensolo byawukanira ddala era emirundi egisinga amabulooka geeyambisibwa nnyo ng'omuntu azimba ennyumba okwawukanako n'abantu okkozesa ebibaawo n'ebibaati nga bazimbira ebisolo.

Ennaku zino abantu abayiiya embugo bazikolamu ebintu eby'enjawulo okugeza enkoofiira wamu n'engoye entunge, ekireetera embugo okusigala nga za mugaso mu bulamu obwa kaakati.